Itongo rinini cane rigizwe na metero kwadaratu ibihumbi bine birimwo umurima w'umuceri uboneka yuko hagizwe n'mabara y'umuhondo nayandi y'urwatsi rubisi nk'ikimenyetso yuko weze ugeze gusoromwa.

Imbata nyinshi zitandukanye ziri hamwe. Murizo harimwo izirabura , n’izifise amabara yera. Biboneka yuko ziri hamwe nk’iziri aho zirara canke zirindiriye kugaburirwa n’abazitunze.

ikiyaya kinini cane kigizwe n'uruzi kunkengera zaco, eka n'amazu menshi cane aboneka yuko ari igisagara bariko barubaka, harimwo kandi n'imanga Nini cane ubona yuko ari umuvo w'amazi.

Igisagara kinini cane ubona yuko gisharijwe n'amazu maremare ariko akikujwe n'ibiti birebire biteye hagati murico; harimwo n'amabarabara meza cane n'inzu zisakaje amabati atukura.

Imisozi miremire iriko agasumo k'amazi, haboneka ibiti binini cane bitotahaye bifise amababi asa n'ugwatsi rutotahaye, hamwe n'ayandi mabuye asazwe amanukwako ayo mazi.

Imisozi miremire biboneka ko yambaye ibiti vyinshi cane biboneka ko harimwo n'aho abanyagihugu barima kuko baciye imiserege miremire iriko imbuto n'ivyamwa bateyeko.

Inyana y'inka iryamye hasi ifise amabara yera n'ayo akagaju mu mugongo ira hantu hari ishamba eryiri bimwe biti n'ivyatsi ivyoii cane biboneka yuko ari ahantu yaryaturukijwe ihagiye ikurisha.

Agasumo k' amazi kaboneka kamanuka kumabuye marembare cane hagati kuri ayomabuye kaboneka harakuzemwo n'ibindi ibiti bifise amababi y'ivyatsi ibitoto ayomabuye arasonguye inkeurutare.

Ikibiriti, itabi, umwotsi biboneka yuko umuntu afise ikibiriti muntoke ahejeje gucana itabi ariko ararinywa canke ariko ararikwega kuko ar'ikimenyetso cuko ririko riraka.

Amatwi y' ingurube araba imbere , amazuru yayo nazo zayasize imbere biboneka ko ziriko zirumviriza ikintu canke zirindiriye umuntu azihe ikintu. Ziri hamwe biboneka ko kandi ziri ahantu zisanzwe ziba muki raro cazo.

Ndikumana yateye ibigori, ariko bimaze kumeramwo ivyatsi hagati nkikimenyetso yuko bikenewe kubagarwa , afise ibigori bibiri vyakuze bikiri bitoya bikenewe kubagara.

Inkoko nyishi zitandukanye harimwo isaki ifise amabara yera n'inkokokazi z'itatu ziri impande yaho zirara bigaragara ko zihejeje gusohoka aho zisanzwe zitaha.

Itongo rinini cane ririmwo: ibiti ,ibitoke ,eka n'amazu atatu harimwo imwe igerekeranye, iruhande yaho har'imodoka zibiri, imwe isa n'ubururu ,iyindi nayo ikaba isa n'icatsi kibisi.

Inzu nini cane isize irangi ry'ubururu ni ryera iruhande yaho haboneka amateke n' amashurwe ateye ari kumwe n'ivyatsi vyinshi cane bisa n'ivyatsi bitoto. Ayo mashurwe nayo nyene asa n'umuhondo

Ivyatsi vyinshi cane biboneka yuko biri impande y'umurima w'umuceri, hirya haboneka inzu nini cane ifise urugo rw'amatafari ahiye, harimwo n'imodoka ifise irangi ryera n'ibigazi vyinshi cane.

Inkono zateguwe kugira zishigwemwo amashugwe, ziri hafi y'ivyatsi n'ibiti vyinshi cane n'ikimenyetso cuko araho zateguriwe kugira hashobore gukurira amashugwe atandukanye.

Inka nyinshi ziri hamwe hagati y'abantu n'abo benshi cane, biboneka yuko ar'umusi w'isoko ry'inka kuko bibonekako bazizanye kugurishwa canke bazizanye kubagwa.

Umurima munini cane urimwo ibigori ukikujwe n’uwundi murima ubona yuko ata kintu kiwurimwo , hirya yaho hakaba hari amazu menshi cane ariko hakaba haboneka amabati gusa.

Urugo rw'inzu ruteye igomwe cane, rukikujwe n'amashurwe menshi cane atandukanye, hagizwemwo ayasa n'icatsi kibisi, ay'umuhondo, n'amabuye menshi, ayisharije, yometse inyuma ku ruhome rwayo, ayo mazu agizwe n'inzu zibiri zigerekeranye.

Ishamba rinini cane ririmwo imirima irimwo ibiti vyinshi cane vy'imika bifise amababi amwe asa n'icatsi kibisi, eka ayandi amaze kuzamwo ibara ry'umuhondo.

Amazi ni menshi cane, aboneka ari impande y'imisozi iri kure cane, ariko impande yayo ,hariho amazi n'akazu gato kubakishijwe ivyatsi ,habonekamwo n'ubwato buri kunkombe zayomazi.

Ibiti bibiri bifise amashami atandukanye eka babona ko bigifise n'amababi asa no rwatsi rutoto haboneka impandi yaho udupfuko utwishi cane duteyemwo amashurwe nk'aho bazoja kuyatera ahandi ahoe iho yateguriwe.

Basabose yashiriye inka ubwatsi bwayo, ifise amabara yera n'amabara y'umufyiri ku matwi, haboneka ibibaho afasheko Basabose nk'ikimenyetse yuko ayishiriye ubwatsi mu ndaro ibamwo.

Itongo rinini cane, rigizwe n'imisozi miremire cane, harimwo umurima w'ibigori n'umurima w'ibigazi ugeze gusoroma, eka birashajije cane ubibonye ukuntu biteye igomwe kuriyo misozi.

Kagaju yagiye kuragira inka hariya ku musozi wo hakurya muri zo harimwo izo umufyiri iza akagaju n'iza igitare yitwaje inkoni ayifise mu ntoki yashize nuurutoki mu kanwa.

Iduka rito cane ririmwo imeza ipazweko isukari ipimye kubiro, harimwo n'intebe iriko igitenge hejuru eka n'udufungo tw'ivyamwa biri hanze twanze hamwe n'ibitunguru .

Imvubu zibiri. Imwe ni niniya iyindi nayo ni ntoya bibonekako umwe ar'umwana na nyina ziri mumazi makeya biboneka yuko zavuye Aho zisanzwe ziba zigiye kurondera ubwatsi zisanzwe zirisha.

Igiti c'amavoka kiboneka ko kigeze kwera gifise ivyamwa bine vy'amavoka birikumwe n'amababi yavyo menshi cane hamwe n'amashami .Kiboneka yuko gitotahaye kubw'ayo mababi ubonako gisa n'urwatsi rutoto.

Itongo rinini cane ririmwo ibiti nivyatsi vyinshi cane murivyo harimwo ibifise urwatsi rutoto nibisa n'ibara rihishiye harimwo n'ibiti vy'imigano n'ibiti vy'ivyamwa.

Amazu agerekeranye ari mw'itongo rinini cane iruhande yaho hari n'ivyatsi n'amazu ataruzura. Harimwo ibiti vyinshi cane bigizwe n'ibigazi eka n'ivyatsi.

Imodoka nyishi cane zitonze umurongo ziri impande y'ivyamwa ibiti vyishi cane bigizwemwo ivyamashurwe eka harimwo n'imyembe n'ibiti birebire bifise amashami ubona yuko bigifise ivyatsi bitoto.

Itongo rinini cane rigizwe n'umurima w'ibigori ukikujwe n'umurima wundi urimwo ivyatsi n'ibigazi, biboneka yuko amabara yavyo amaze guhinduka amaze kuzamwo umuhondo hasi hariho ivyatsi bisa n'ugwatsi rutoto.

Inarunyonga yambaye igitambara gisa n'umuhondo. Yambaye n'umupira, afise n'inkwi ku mutwe nk'ikimenyetso cuko avuye gusenya. Inyuma yiwe haboneka ishamba ryama pinusi n'imikaratusi myinshi.

Itongo rinini cane rigizwe n'imirima y'ibiti n'amashamba habonekamwo n'inzuzi nyishi cane kuriyo misozi hariko ivyatsi bitotahaye n'ibindi bisa n'umuhondo hejuru mu kirere haboneka ibicu bisa n'ubururu.

Wuna me yambaye inkofero yirabura akoze ku mazuru inka na yo nyene iyoumufyiri iri mu ukiraro cayo, kuko haboneka ibiti bitangiye nk'ikimenyetso c'uko igomba kugumamwo indani.

Bayaga ari kumwe ndandikumana hagati yabo hariho umwana mutoya, ariko araba ikintu bafise umuntoki ifiinini niroiro imuntoki zabayaga iruhande yabo hariho ikiyaga akineni cane.

Buname yazindukiye mu murima wiwe w'imyumbati. Hari ku musi w'ejo aho yari yagiye mu murima kugira abandi ntibazomusige nawe adateye ico gitegwa.

Inyoni nini cane ifise umunwa muremure n'amaguru umuremure biboneka yuko iri kumwe nouduswi itwayo indwi canke eturenga iri eraho haraboneka izini inyoni ziri mu mazi biboneka yuko zaje kurondera amafi.

Amashu mmee cane afise ubwatsi rutoto ubona yuko yegeranirijwe hamwe kugira atwagwe mu bubiko cante atwagwe kugurishwa avuye igusoromwa, kuko ahacari mashasha afise ubwatsi lutoto.

Umurima munini cane uteyeko ibiti vyabaye nk'ishamba ariko ari ivyamwa vy'imyembe. Biboneka ko bifise uruzitiro rukoreshejwe ivyuma mbere hubakishijwe n'amabara y'umuhondo na yera.

Inzu niniya ifise urugo rw'amabuye. Indani haboneka ivyatsi vyinshi cane, bikikujwe n'amashurwe afise amabara y'umuhondo n'ayandi afise urwatsi irubisi. Habonekamwo n'umufuko uri hagati.

Imyungu myinshi cane iri hamwe, harimwo umwe muriyo usatuye habonekamwo inzuzi hagati, ufise ibara ry'umuhondo indani, biboneka yuko umaze kwera, hageze yuko isarurwa canke igasoromwa ikajanwa kw'isoko.

Ibiti vyinshi cane biri impande y'inzu, hejuru mu kirere haboneka izuba ririko riraka cane n'ibicu bisa n'ubururu, hasi naho hari ivyatsi ubona yuko bitotahaye vyaronse imvura.

Umurima munini cane, ugizwe n'imyumbati n'ibigazi biriko birakura, bibonekeko bifise amababi meza cane, harimwo n'amateke muruyo murima; birabagaye hariko n'ivyatsi vyumye hasi.

Ikiyaga kinini cane kiboneka ko gikikujwe n'amashamba agizwe n'ivyatsi , n'ibiti birebire. Ku nkombe zico kiyaga hariho ubwato butari buke bushika kuri ndwi buboneka ko buhejeje kuva muri ayo mazi.

Ingwe idugije umurizo irasamye ifise amaguru abiri n'amaboko abiri, iruhande rwayo hariho amabuye n'ivyuma biboneka yuko arahantu isanzwe iba yugaraniye kugira ntikarire abantu.

Nyinarunyonga ariko yagaza inka yiwe iriko irarisha ifise amahembe maremare yambaye ibitenge bifise ibara ry'agahama yambaye n'ishapire mu ntoke.

Butoyi arikumwe n'umugore wiwe, bagiye kuraba umurima wabo w'ibigazi ukuntu uteye igomwe, biranaberewe, eka binakokoye amashami yavyo amwe yumye atandukanije n'ayandi ubona yuko akiri mabisi agifise ugwatsi rutoto.

Ingurube zitanu, biboneka yuko ziriko zirarya, ivyatsi vy'urwatsi rutoto biri hasi biboneka yuko arivyo zagaburiwe kugira zishobore kurya, murizo harimwo izifise ibibara vyirabura n'izifise ibibara vyera.

Inyoni ninyinshi cane zirikumwe n'imvubu mumazi hagati, iboneka umunwa wayo n'ugutwi kumwe, hariho n'iyindi nyoni ifise amaguru maremare ubonekako itandukanye n'izindi birikumwe.

Buname avuye ku kaguriro . Ari kw’ ikinga niwe ariko araritwara , kuri ryo yaboheyeko umufuko minini cane urimwo ibiharage . Mw’ibarabara ahuye n’abantu indwi harimwo umwana mutoya.

Imisozi miremire cane iriko amazu y' abanyagihugu, ariko iriko n'indimo zitandukanye ubona ko zigizwe n' imirima y' abanyagihugu iriko n' ibiti vyinshi cane birebire bitandukanye.

Mandarine zegeranijwe hamwe nkaho ziri kwisoko zitondetse ku murongo nkaho ziri mumufungo nk'umuntu agire azigurishe zimwe zireze izindi ziracasa n'urwatsi rutoto.

Inka nyinshi cane zitandukanye zirimwo impfizi n'ishashi ziriko zirarisha biboneka yuko ziturukijwe kuko ziri muvyatsi bitotahaye bikibomvye hirya yaho hariho uruzi

Itongo rinini cane ririmwo umurima urimwo ibitegwa bitandukanye murivyo harimwo imyumbati, ibigori, ibiharage, n' ibigazi habonekamwo n' amabuye n' ivyatsi bita ugwiri kumpande yuwo murima.

Itongo rinini cane rigizwe nimirima myinshi itandukanye, y'ibigazi, ibiharage, amateke, eka n'ibiti bikikuje iyo mirima yose itandukanye. Harimwo n'ivyatsi bifise amabara y'umuhondo.

Inzu nyinshi cane ziri hagati y' ibigazi imbere yayo hariho abagore batatu, n'iruhande yazo hariho umurima w'imyumbati biboneka yuko uriko urakura udasigaje amezi menshi kugira aba shobore kuwusoroma.

Ndikumana avuye gusenya, yaziritse inkwi ziwe kw'ikinga ariko arazisunika, Ahubw na Basabose, hirya yiwe hari umurima w'ikawa uteye igomwe, bose bariko baca mw'ikaburimbo.

Amashu menshi yashizwe hamwe biboneka yuko avuye gusarurwa canke yashizwe hamwe nkayagobwa atwarwe kw'isoko kuko asa neza agifise urwatsi rutoto.

Inkoko nyinshi cane z'inkokokazi zunamye mu bwato bashiramwo ivyokurya vyazo ziriko zirarya hariho ubuyungiro n'ibiti vyinshi cane vyubakishije indaro yazo kuko hasi hari ivu.

Imisozi miremire cane iteyeko imirima eka ubona yuko bayirindeko ikikujwe n'amashamba atarimake, ariko imikaratusi nishi cane harimwo n'ibitoki bitandukanye eka n'igishanga ubona ko kiriinyemwo.

Inyoni nini cane irikumwe n'imiswi yayo igera kuri indwi hakurya yayo hari izindi nyoni nyisi cane zirimwo n'imisambi zifise iminwa mu remure hariho n'ivyatsi bitotahaye biri impande y'amazi meshi cane .

Basabose yinjiye mu kiraro c’inkoko. Isafuriya imbere yiwe ariko ayisukamwo amazi, ikimenyetso c’uko aje kugaburira canke guha amazi inkoko ziwe Kuko ziciye zumukurikira.

Iduka ririmwo imiti bakoresha mu kurinda udukoko twica ibitegwa. Iyo miti iteretse ku tubati dutatu. Iyo hejuru ni imiti yica udukoko turya inyanya, ikaba iri kumwe n'amapompo atandukanye akoreshwa mu gutera iyo miti.

Inka nyinshi cane zishika kuri ndwi ziriko zirarisha impande y'uruzitiro runini cane nagwo nyene ruri impande y'ibarabara amahembe yazo ni maremare ariko si n'amagufi cane

Itongo rinini cane rigizwe n'imisozi n'amashamba arimwo ibiti birebire, biboneka yuko harimwo n'amazu hagati yayo afise amarangi yera n'amabati atukura, muriyi shamba biboneka yuko kumpande harimye.

Inzu y'amabati iri kumwe n'ayandi mazu meshi cane iruhande yaho haboneka ibigazi vyishi ariko hakaba k'uruhande naho hari umurima w'ibigori ubona yuko wasoromwe

Ibiti vyinshi biri mu murima w'amatunda amwe asa nagahama ayandi nayo akaba asa n'icatsi kibisi, nk'ikimenyetso c'uko amwe yeze ayandi nayo akirindiriye imisi kugira ashobore gusa nayandi.

Itongo rinini cane ririmwo inzu rifise irangi ryera harimwo n'ibigori hamwe n'ibigazi kw'irembo hariho n'imoto ihahagaze, ivyatsi vyinshi cane bisa n'urwatsi rutoto.

Buname barikumwe na Bayaga .Afise igikamanka mu ntoki ariko arakama inka. Bayihaye ubwatsi biboneka yuko bigifise urwatsi rutoto hirya yaho harimwo ibitoki n’ibindi vyatsi vyinshi cane .

Kwisoko haboneka ivyamwa vyinshi cane, vyegeranirijwe hamwe nk'ibirindiriye abantu baza kubigura murivyo harimwo amabungo imyembe mandarine eka n'imicungwe ivyo vyamwa ubona yuko bipanze neza.

Nyinarunyonga ari kugaburira inka yiwe ifise ibara ry'umufyiri biboneka yuko iri mu ruhongore rwayo kuko vyanse kw’isohoka icisha umutwe hagati y'ibiti bibiri.

Itongo rinini cane ririmwo umurima w'icayi uri kuri metero kwadarato ibihumbi bibiri hirya yaho hari ishamba rinini cane ririmwo ibiti birerebire ivyo biti bikaba bigizwe n'imikaratusi hamwe n'amapinusi

Itongo rinini cane rikikujwe n'ivyatsi habonekamwo amazi hagati nk'ikimenyetso c'umurima w’amafi, hirya yaho hariho amazu meshi cane harimwo ayasakaje amati n'ivyatsi hejuru

Ndikumana yikoreye umufuko, yambaye umupira usa nubururu ari hagati yishamba rinini cane , rigizwe nibiti bikiri bito ariko birebire, haboneka ibitutu vyivyo biti ariko aracamwo.

Imvubu nyishi cane ziri mumazi ziboneka amatwi n' amazuru murizo harimwo izikuze, hirya yazo hari ivyatsi bitotahaye n'amazi menshi cane biboneka ko zaje kwota akazuba ku nkombe y' uruzi.

Inkoko nini cane iboneka iri mu vyatsi vyinshi cane mu murima hagati, ifise amaguru abiri n'amaso n'umunwa n'umubiko usa n'agahama, biboneka yuko iriko iratora.

Imvubu zitatu ziriko zota akazuba, haboneka zibiri zonyene kuko tubona imitwe yazo. Zifise amatwi matoya n'amaso ariko zikagira umunwa muremure cane, hirya yaho haboneka amazi biboneka yuko ar'ikiyaga zirimwo.

Abantu bane harimwo umugore umwe n'umugano yambaye ishati yera bari mu vyatsi vyinshi cane bisa n'urwatsi rutoto. Impande yabo hari ibiti vy'imika birebire cane bifise n'amashami maremare.

Imvubu zitatu zaje kwota akazuba ku nkengera y'uruzi, murizo zibiri ni inkuru imwe nayo ni ntoya, hirya yaho haboneka inyoni ifise amabara yera n'amabara yirabura.

Ishamba rinindi cane irigizwe n'ibiti birebire bifise amashami n'amababi maremare ubona ko ivyo biti vyaronse imvura ikwiye bigitotaye bigifise amababi asa n'urwatsi rutoto hasi hari ivyatsi ivyumye.

Umugwi munini w'isake uri hamwe ur'impande y'amazu manini cane eka biboneka yuko ishobora kuba ar'ikiraro cizo nkoko kir'impande yayo mazu abantu babamwo.

Ndikumana yazindukiye m'umurima wiwe munini w'imyubati; kugir'ayipompe ,ayirinde udukoko kotwoyirya, k'umugongo yambay'ipompo afise n'umupira w'ubururu muntoke ariko arapompa umuti.

Ubwato buboneka buri impande y'amazi, biboneka yuko ari ikiyaga. Hirya yaho kunkombe hari ivyatsi vyinshi cane bifise amabara y'urwatsi rutoto. Hejuru mukirere hasa neza, hari ibicu bisa n'ubururu, n'ivyera.

Ingedeshwa ifise amapine abiri y'inyuma aboneka, iri hagati y'imirima y'ibigori ibiri, umwe i bubamfu uwundi i buryo; iyo mirima yose ikaba ikikujwe n'ibigazi hirya no hino.

Umurima w'ibigori bikiri bitoya kuko ubona yuko hagati yavyo nta vyatsi birahamera canke biboneka yuko vyabagawe, hirya yaho hari ivyatsi vyinshi cane bifise amabara y'umuhondo.

Ikiyaga kinini cane kiri hagati y'imisozi myishi iri impande y'amashamba n'ibiti eka muri ico kiyaga hagati harimwo n'amatongo yagiye acikagurika kuriyo misozi ihanamiye ico kiyaga.

Imisozi miremire iteyeko icayi mbere iciyeko n' imikobeko nama barabara atandukanye hirya yaho turabona n' ahandi imirima irimye ariko bibonekako iteguwe kugira izoshobore gutegwamwo imbuto

Itongo rinini cane rigizwe n'umurima w'ibiti birebire bifise amashami n'amababi yavyo yamaze guhindura ibara asa n'umuhondo n'ayandi n'icatsi kibisi nk'ikimenyetso Yuko ari ishamba rinini.

Umurima munini cane ,urimwo imyumbati ikiri mitoya ikiriko irakura ,ariko ifise amababi meza cane asa n'urwatsi rutoto, hirya yaho haboneka uyundi murima w'ibigazi ariko harimwo n'amazu impande yawo.

Ubwato busize amabara atukura n'ayandi asa y'ubururu hirya yaho hariho inzu zubakishije ubwatsi. Ubwo bwato buri ku nkengera y'ikiyaga Ico kiyaga kiriko cisuka ku nkombe z'umusenyi impande yayo mazu.

Itongo rinini cane rigizwe n'umurima uriko ibigazi eka n'amateke ukikujwe n'ivyatsi birebire cane bisa n'urwatsi rutoto ivyo vyatsi vyose vyerekana ko bikikuje uwo murima w'amateke.

Isoko ririmwo abantu benshi, biboneka yuko Ndikumana ariko aradandaza amashu, arikumwe n'abandi bagore benshi, umwe muri bo yambaye igitambara mumutwe ahagazwe imbere n'umugabo nawe nyene yaje kumugurira amashu yiwe.

Iriba rinini cane rigizwe n'ibiti birebire bifise amashami maremare na mato mato ariko amaze kuzana amashurwe atandukanye harimwo amabara y'umuhondo nayafise icatsi kibisi. Hirya yaho haboneka ishamba rinini cane.

Buname ari kw’ikinga yambaye umupira usa n'icatsi gitito ariko uvanzemwo n'umuhondo ariko aca mw’ibarabara rikikujwe n'ibigazi hirya no hino harimwo n'amazu kumpande n'impande.

Itongo rinini cane rigizwe n'umurima w'icayi uriko urakura ukikujwe n’amashamba agizwe n'ibiti birebire cane Kandi ubona yuko bitotahaye, ico cayi giteye k'umurongo.

Itongo rinini cane rigizwe n'imirima y'ibigazi biboneka ko bikuze cane bifise amashami maremare afise amababi yamaze guhindura umuhondo eka harimwo nibi gifise amababi y'icatsi kibisi .

Buname afise umurima w'amashu, unomunsi yazindukiye kwica udukoko dusanzwe turya uwo murima wiwe uteye igomwe, yambaye inkofero mumugongo afise ipompo ariko arakoresha wamuti yaje azanye ejo.

Inrwe ikanuye amaso ,ururimi ruri hanze, iriko iraba hirya no hino ,biboneka ko iri munzu isanzwe ibamwo kuko biboneka ko idashobora gusohoka aho iri.

Itongo rinini cane rigizwe n'umurima hamwe n'inzu abantu babamwo hirya yaho haboneka ibigazi birebire cane ubona yuko navyo bimaze kwera hagati muruwo murima w'imyumbati harimwo amateke.

Inarunyonga afise isuka yambaye ishati n' ipantaro, arunamye biboneka yuko ashobora kuba ariko arabagara canke ariko arasoroma umwimbu wiwe. Ari impande y'ivyatsi vyinshi cane.

Inkorofani yuzuye amase. Ifise amabara asa n'icatsi kibisi. Iruhande yaho hari ikanya ishinze mumase nayonyene. Hirya yayo, hari ubwatsi bwumye biboneka yuko ayo mase n'ubwo bwatsi biroye gusasigwa canke biroye gukoreshwa nk'intabire.

Basabose yagiye gutera imiti mumurima wiwe w'ibiraya afise ,Hamaze iminsi hiyadukije udukoko turya umurima wiwe ivyo biraya ariyo mpamvu yagiye gutera imiti yitwaje ipompo yera mumugongo

BASABOSE afise imiti muntoke yo kwica udukoko, agiye mumurima wiwe aherutse gutegura kugira azoteremwo imbuto ziwe, afise ipompo muntoke, yambaye ishati yera.

Inarunyonga yazindutse mumurima wiwe w'imyumbati kuwuvomerera kugira yice udukoko tuyirya afise ipompo mumugongo ariko atera imiti yica udukoko hirya yiwe haboneka amazu maremare.

Basabose yagiye kuvomera imirima yiwe y'imyumbati afise ipompo mumugongo ifise ibara w'umuhondo n'ubururu yambaye igitenge numupira y'umuhondo ariko avomerera imirima yiwe.

Icupa tubona , n'umuti usanzwe ukoreshwa mundimo , bawukoresha mugihe bashaka kwica udukoko tuba turiko turarya ivyamwa bimwe na bimwe canke nk'amababi y'ibiterwa.

Ndikumana yateye umurima wiwe ku murongo w'itomati yazindutse uno musi aja kuzivomerera kugira ashobore kuzirinda udukoko tuzirya nkuko mubibona afise ipompo mu ntoki ariko atera imiti.

Kabura ari kumwe na musazawe na muvyarawe bagiye gusoroma umurima wabo uri hariya kumusozi ugizwe n'ibirayi bashoboye kwimbura ibiro birenze mirongwitanu kumusi w'ejo.

Buname arikumwe n'abasabose bafise umurima w'ibigore, unomusi bari bazindukiye guteramwo imiti bashiramwo n'ifumbire kugira bazoshobore kuronka umwimbu mwishi cane uno mwaka.

Ifi nini cane yateretswe kumeza y'imbaho, iruhande yaho Urabona y’ukouko hari amazi menshi cane n'ikimenyetso y’uko iyo fi ihejeje kuva murayo mazi ubunyene.

Inyama y'ifi iri kw'isahani hejuru, iteguwe nk'iyishobora kuba igomba ifungurwe, irikumwe n'indimu, iruhande yaho hariho imbugita, n'impande n'ikanya.

Amafi menshi cane yegeranirijwe hamwe kumeza y'urubaho. Biboneka yuko yanikiwe canke naho avanywe mu mazi kugira ntiyononekare. Arindiriwe kujanwa kw'isoko canke ategurwe.

Indagara nyinshi cane ziri hamwe ubonako zivuye kurobwa zikiri zishasha zibonekako zigiye kugurishwa canke zitwawe mububiko kugirango ntizishobore kononekara aho zisanzwe zibikwa.

Imboga nyinshi cane ziboneka ziri hamwe, muri zo harimwo inyanya, imyungu eka n'amafi arikumwe n'indimu nk'ikimenyetso cuko bigiye gutekwa canke bigiye gutegurwa n'ivyokurya.

Buname na Basabose bari impande yamazi. Ubwato bwabo bubiri buboneka, buri impande kunkengera y'urwo ruzi. Biboneka yuko bafise intumbero yokuroba, kuko nabo bariko bashira urusenga mumazi.

Ifi yakaswemwo agapande gatoya bibonekako iri kw'isahani yera yashizweho Kandi n'indimu yakaswemwo kabiri iruhande yivyo hari akababi gafise icatsi gitoto.

Amafi menshi cane yegeranirijwe hamwe biboneka yuko avuye kurobwa, afise intumbero yo kuyatwara aho bayabika canke bakayatwara aho bayagurishiriza kugira bayarinde ntapfe.

Indagara zegeranijwe hamwe zikiri mbisi ziboneka yuko zigomba zijanwe kw'isoko canke zigomba zitegurwe nk'infungurwa, ziracari nshasha nkizivuye kurobwa.

Ibiti vyinshi cane birebire ubona yuko biri mw'itongo rinini cane ,hariho imidugo ibiri yirabura ir'impande y'amazi menshi cane ubona yuko yagiye arakorerwa imirongo nkaho bashaka kuhatungira amafi.

Ifi yahejeje gutegurwa yatetswe neza, imaze gukatwako ishizwe kw'ikanya akamanyu gatoyi kayo niko bayishizeko, hirya kw'isahani yera derere haboneka ibindi vyamwa nk'indimu n'imicungwe.

Ibishanga bibiri biboneka birimwo amazi nkikimenyetso cahantu bororeye amafi atandukanye hirya yaho haboneka ibiti birebire n'imodoka zitandukanye mbere harimwo nivyatsi vyinshi bisa n'ugwatsi rutoto.

Isahani yera iriko amafi akasemwo uduce twinshi cane. Murayo mafi, hariho n'utundi duce tw'ivyamwa twitwa indimu nazo nyene bakasemwo kabiri, nk'ikimenyetso cuko zigomba zikoreshwe mukurya ayo mafi.

Amafi abiri maninimanini aboneka ari kumwe n'izindi mboga zitandukanye mbere bashizemwo n'ivyamwa ivyo navyo si ibindi n'indimu ariko biboneka yuko ikaswemwo kubiri.

Abantu bane bari mu bwato. Babiri muri bo bariko barabusoza. Harimwo umwe yambaye umupira w'ubururu n'umupira w'agahama, bari hagati mu mazi, ubwato buriko buja ku nkombe.

Itongo rinini cane rigizwe n'umurima w'amafi harimwo amazi nk'ikimenyetso cerekana ko ariho bayatungiye hubatsemwo akazu gasakaje amabati hirya yaho haboneka ibiti birebire bifise amashami .

Ibiyaga bibiri bitobito biri hagati y'imisozi ikikujwe n'ibiti vyinshi cyane mugabo atari birebire .Haboneka amazi ashushanijwemwo umutima n'ayandi ari ku musozi hejuru.

Amafi yegeranirije hamwe m'urusenga rumwe, biboneka yuko agira ajanwe kugurishwa canke agomba ajanwe m'ububiko bwayo kuko asanzwe ashizwe m'umurwi umwe.

Amafi abiri ari ku matoto asa n'utwatsi rutoto biboneka kandi ko bayashize k'urutaro. n'ikimenyetso yuko akiri mashasha avuye mu mazi baba bashaka nta fatane nurwo rutaro bayateretseko.

Amafi atandukanye yegeranirijwe hamwe, ari mukigeyo gifise amabara yera ,biboneka yuko avuye kurobwa Kuko aracari mashasha. ashobora kuba agomba ajanwe kubikwa canke kugurishwa .

Amafi yegeranije hamwe ariko bashoboye kuyatandukanya kuko biboneka yuko asatuye amwe ar'ukwayo; ikindi gihimba kikaba ukwayo, biboneka yuko ashobora kuba agomba ajanwe kw'isoko canke agomba afungugwe.

Amafi abiri ari mu isorori biboneka yuko ari mashasha ashobora kuba avuye mu isoko ako kanya canke avuye kurobwa biboneka yuko agiye gukoreshwa canke agiye kugurishwa.

Umurima mu munini cane ugizwe n'ibirayi hirya yaho haboneka uwundi murima urimwo ibitoke vyinshi cane ukikujwe n'ibiti na vyo nyene birebire nk'ikimenyetso yuko imirima yose yegereye ishamba.

Itongo rinini ribonekamwo impene iriko irarisha, hirya yaho harimwo amazu n'ibiti n'ikimenyetso cuko hariho abantu bahaba, ibitoke bir'impande y'imikaratusi mwinshi cane.

Itongo rinini cane rigizwe n'umurima wibigori iruhande yaho hakaba haboneka amabuye menshi cane ariko atari manini akikujwe nivyatsi bitoto vyinshi cane birikunwe nibiti.

Ritongo uri nini cane rigizwi ehn umurima urimwo ivyamwa eka n'ibiti birebire biri hagati impume uwo murima hirya yaho haboneka ishamba ari nini cane n'imisozi irimpande y'uwo murima.

Itongo rinini cane ririmwo amazu menshi eka akikujwe n'imirima igizwe n'ibirayi hamwe n'ibiti birebire, ayo mazu akikujwe n'urugo runini cane narwo rurimpande y'ibigori vyumye.

Umurima munini cane wikaroti ziteye kumurongo zikukujwe nibiti vyinshi cane biboneka ko biri mwishamba hirya yaho hari imisozi miremire yegamiye ivyo biti.

Igiti kinini cane ecoumurinzi kira impande eyiyo amazu atandukanye habonekamwo n'ibitoki bira impande eyiy a amazu nk'ikimenyetso c'uko haba abantu iruhande yaho hari ivyatsi vyishi cane bifise amabara y'urwatsi rutoto.

Urwo rugo runini cane, rukikujwe n'ivyamwa vyinshi cane birimwo ibfise amababi y'urwatsi rutoto, hamwe n'ibitoke vyinshi cane, bimwe biriko birera mbere harimwo nibifise urwego.

Umurima munini cane w'ibitoki ubona yuko ubagariye kuberako hasi urwiri rwose barukangaje, harimwo n'ibitoke ubona yuko bigeze gucibwa kuko bimaze gukura bikera.

Ishamba rinini cane rigizwe n'imikaratusi imwe imaze gukura n'iyindi ikiri mitoya ubona yuko igikeneye imisi. Murivyo biti harimwo ibigeze kubazwa.

Urugo rwu muntu rugizwe n’inzu isakaje amabati n’umwana asohotse kwirembo biboneka kandi ko iruhande hariho imyumbati iteye n’ibindi biti n’ivyamwa vyinshi cane.

Umurima w'ibitoki munini cane, harimwo ibitoki bibiri bisa nkaho vyeze biri kumwe n'imyumbati myinshi cane, ubona yuko itotahaye ifise amababi asa n'ugwatsi rutoto, s'ivyo gusa kuko hariho n'ibindi vyatsi vyinshi vyegereye aho.

Itongo rinini cane riteyemwo ibigori ariko hagati muri vyo harimwo ibitoke vyinshi cane bikikujwe n’ishamba ririmwo amashurwe atandukanye, biboneka yuko bihejeje kubagarwa.

Itongo ririndi cane ririri kumwe n'ibigorigori eka n'ibitoki n'ibiti vyinshi cane bikikuje iryo tongo ubona yuko hahozwe harima ibigori ubona yuko bimbuye haheza imisi imyinshi.

Umurima w'ibiraya ugeze gusoromwa kubera wamaze guta amashurwe, wabagariwe neza kuko ivyatsi biri kumpande; canke ibiri hagati y'ikiraya n'ikindi vyashoboye gukugwaho.

Umurima munini cane urimwo ibiti, urimwo namazu agera kur'atatu harimwo n'akazu kasugumwe, ukikijwe n'ibitoke n'ibiti vy'imikaratusi, usasiwe nivyatsi hasi bigifise icatsi kibisi.

Umurima munini cane w’ibirayi bigizwe biteye kumurongo impande yavyo, hariho ishamba rinini cane ririmwo ibiti birebire ubona yuko bifise amashami n’amababi agitotahaye agasa n’urwatsi rutoto.

Itongo rinini cane ribonekamwo ubusizi bigaragara nkaho bahejeje kurima canke biteguriye guteramwo ibiterwa hirya yaho hari ibiti birebire cane n'imisozi yegereye iryo tongo ririmwo uwo murima.

Itungu riinini cane rigizwe n’umurima w’ibiraya, n’ibigori bikikujwe n’ishamba rinini ririmwo ibiti birebire. Impande y’ivyo biraya haboneka ivyatsi vyinshi cane vyitwa ugwiri.

Itongo rinini cane rigizwe n'umurima w'ibiraya uri kumwe n'ibitoki imbere yaho harimwo urugo rurimwo amazu asakajwe amabati ivyo bitoki bamaze kubishirako urwego, kuko bimaze kujako ibisahira.

Itongo rinini cane rigizwe n’umurima w’ibigori ariko wamaze kwimburwa. Hirya yaho haboneka ibitoke vyinshi cane biri kumwe n’ibiti n’ivyatsi bigifise urwatsi rutoto n’ibindi vyumye.

Itongo rinini cane rigizwe n'umurima w'ibitoke urikumwe n'umurima w'ibibingo, ivyatsi basanzwe bagaburira inka, hirya yaho hari akazu gatoya cane bibonekako gasanze kabamwo abantu bacunze ino mirima.

Itongo rinini cane rikikujwe nibiti vyimikaratutsi hamwe nibitoki bitandukanye biteye kwirembo hariho ninzu biboneka yuko irikumwe nurugo rwanikiyeko ibitenge hamwe nabantu bagiye kwinjira murugo rugo

Itongo rinini cane ririko ibiti n'ivyamwa n'ibiterwa, eka n'imirima myinshi cane iriko n'impene ziriko zirarisha. Iruhande yaho, hariho amazu y'abantu babamwo, eka n'imisozi.

Inka ziriko zirarisha ziri impande y'amazu menshi cane bigaragara nk'aho ari amashuri ziri hagati y' ibiti birebire cane bikikujwe n'amashamba amenshi icane.

Umwana asohotse ikwiremba yari ruhande erwo inzu isakaje amabati mpande yaho hateye imyumbati ikikujwe n'ibiti bivyishi cane birebire biri impande y'urugo rw'iyo nzu.

Ibiti vyinshi cane vy'amavoka bigizwe n'amashami yavyo menshi cane arikumwe n'ivyamwa biboneka birikumwe n'amababi y'ibitoki ahantu mw'ishamba rinini cane.

Umurima munini cane ugizwe n'ibitoke biriko urwego kuko biboneka yuko bimaze gukura. Bimwe na bimwe bikenewe gushikirwa, ari nayo mpamvu usanga bimwe bifise inzego.

Inzira nini cane ija ku murima w’ibigori ariko haboneka cane imigano iriko irakura ikiri mitoya. Hirya yaho haraboneka kandi n’irindi shamba ririmwo imirima itandukanye.

Urugo runini cane, rurimwo inzu ikikujwe n'imijogori myinshi ,yarandaraye kugiti kiri impande yurwo rugo; iyo mijogori ifise amababi menshi cane y'urwatsi rutoto.

Itongo rinini cane rigizwe n'imirima irimwo ibiraya; n'igiti c'ivoka; hamwe n'ibiti vy'imikaratusi; n'ibigori bateye kera ariko vyumye, hirya yaho haboneka inzu iboneka uruhande rutoya.

Itongo rinini cane rigizwe n'umurima urimwo ibiti bitandukanye birimwo amababi y'urwatsi rutoto n'ayandi ahishiye biboneka yuko wahejeje gutegurwa ngo uterwemo imbuto canke uhejeje guterwamwo imbuto.

Ishamba rinini cane rigizwe n’ivyatsi vyinshi , muri vyo harimwo ibifise amashurwe n’ibindi ubona ko bigifise amababi y’urwatsi rutoto eka hari n’ibindi bifise ayahishiye .

Itongo runini cane ririmwo amazu eka akikujwe n'umurima n'umurima w'ibigori ubonekako wasoromwe kera witwa ikigorigori. Harimwo n'ibitit biri impande y'amazu biboneka yuko arivyo biti vy'ivyamwa.

Ishamba arirenge cane ryegereye ivyatsi ubona yuko harimwo umurima awwibigori kuri iryo shamba harimwo imiti ibirebire ivyo imikaratusi ubona yuko ubazokura mu imbaho mu kigorigori aboneka yuko ibigori vyasoromwe.

Itongo rinini cane ririmwo umurima w'ibigori n'ibibingo n'ibiti birebire bikikujwe n'amashamba menshi cane. Haboneka ivyatsi vyinshi cane bisa n'urwatsi rutoto, ikimenyetso c'uko ari mw'ishamba.

Igiti c'umwumbati gifise amababi atotahaye kigeze gusoroma, iruhande Hari inzu ifise amadirisha atukura n'amabati nayonyene Asa uko nyene. Hakikijwe nibitoki bitandukanye irikumwe n'amateke.

Umurima munini cane urimwo ibitoke n'ibigori biherutse kwimburwa bigaragara ko hasigaye ibigorigori gusa hirya yaho hakikujwe ibiti vyishi cane birimwo amavoka reka n'amazu atari make.

Itongo rinini cane rikikujwe n’ishamba ry’ibiti binini cane muriyo hagati harimwo imyumbati irimye eka nindi biboneka yuko imaze gusoromwa.

Itongo rinini cane rikikujwe n'ibiti birebire biri mw'ishamba, Eka impande y'iryo shamba hariho umurima w'amateke ubona ko wigeze kuba uteye igomwe ariko ukaba warasoromwe.

Umurima munini cane ugizwe : n'ibitoki ,mbere ukikijwe n'ibiti. Impande yaho hari amazu asakaje amabati eka ubana yuko n'ibitoki bamaze kubishirako ugwego kugira babirinde kuvunika.

Itongo rinini cane ubona yuko ririko ivyatsi bisa nishinge ariko hirya yaho biboneka ko rikikujwe nishamba ririmwo ibiti birebire hamwe namazu ashobora kuba abamwo nabantu batandukanye.

Itongo rinini cane ririmwo umurima wagutse ubona yuko wahozemwo ibigori , hirya yaho hariho ibiti birebire na bigufi ubona yuko bifise amashami agikura n’ibindi birebire cane .

Itongo rinini cane rigizwe numurima w'itomate ukikujwe n'ibiti birebire cane vy'imikaratusi birihe irya y'uwo murima, ni tongo ubona yuko riirenderiye gusoramamwo izo tomate zeze.

Urunani rw'abakozi barima umuceri, bagiye hamwe unomusi , narirya bari baramutse baja kubagara uwo muceri barabira hamwe uko umwimbu wagenze umwaka uheze .

Buname arikumwe na Basabose ariko yutegereza imyumbati avuye gusoroma mu murima wiwe yayishize ki ikinga imbere yiwe hari umufuko n'abandi bagore beshi bajumarariwe babonye imyumbati avuye kuzana.

Urunani rw'abagore bahurikiye mw'ishirahamwe ry'abarimyi uno musi bazindukiye mw'isoko aho barimye ibiraya vyabo kugira barabe aho bigeze bikura mbere banabagare baciye banaboneraho gutwarayo umupira utwara amazi ngo babivomere.

Buname na musazawe bafise umurima w'amasaka, baherutse kuja kuyasoroma, uno musi bari bagiye kuyanikira kugira bazoshobore kuyashora kw'isoko ku musi w'ejo.

Amateke yashizwe hamwe, biboneka yuko yegeranijwe kugira ashobore kujanwa kw'isoko canke ashobore gukoregwa ikindi kintu icarico cose nk'ugutegwa.

Urunani rw’abarimyi bibi haragi bazanye ibirembezo bazokoresha hageze kurembera hageze kurembera ibiharage biteye ku murongo biboneka yuko biteguye igihe kizokurikira ca kurembera canke co kubagara ivyo biharage.

Inarunyonga uno musi yazindukiye kubagara ivyamwa vyiwe , murivyo biti bimwe n’imyembe ibindi n’amavoka . Ariko akuramwo ugwiri gwameze hagati murivyo mu biti , yambaye umupira usa n’icatsi gitoto.

Itongo rinini cane rigizwe n'umurima w'ibigori, murivyo harimwo ivya kubiswe n'izuba ko biboneka yuko mababi yavyo amwe yumye eka hariho n'ibindi bifise amababi y'urwatsi rutoto.

Inyoni nini cane ifise umunwa utukura n'amababa maremare iri mu vyatsi birebire bitotahaye bisa n'urwatsi rutoto biboneka yuko ifise ijisho risa n'ubururu hamwe n'amababa ku mugongo yirabura.

Bumana yambaye igitambara gisa n'ubururu afise n'ikoti rifise amabara abiri atandukanye iryagahama n'iryera akenyeye n'igitenge arunamye ariko abagara ibiraya vyiwe bigeze kubagarwa

Igiti kinini cane c'amapera cerekana amababi, n;amashami yavyo. Biboneka yuko harimwo izeze n'izindi zitarera, kuko izeze zifise ibara ry'umuhondo, izindi nazo zigifise icatsi kibisi.

Impene nyinshi cane zegeranirije hamwe , hariho izirabura eka harimwo nizera , hariho nizisa nikigina bibonekako yuko zishobora kuba ziri kwisoko canke zagiye guterwa umuti .

Umurima w’ibiraya uriko uravomegerwa n'abagore bane; umwe yambaye igitambara, reka n’abandi bambaye udufuka umunwa. Biboneka yuko bateruye umupira urimwo amazi bariko baravomera iyo mirima.

Amavoka abiri ari hamwe ,rimwe rirakase, irindi naryo ntirikase bariteretse k'umeza y'urubaho, rimwe rigaragara ko rifise urubuto indani ,irindi naryo ntarubuto ririmwo kuko baritandukanije barisatuye.

N'ikoko zibiri , imwe ni isake iyindi ni inkokokazi bibonekako zifise imibiko itandukanye hejuru kumutwe zose zihagaze kugiti kimwe kiryamye hasi .

Inkoko zibiri ziri hamwe, imwe n'insake iyindi n'inkokokazi zihagaze kugiti kirekire kigoroye ariko kiryamye hasi biboneka y'uko zisohotse zivuye aho zirara.

Buname yambaye inkofero n'amarori arikumwe n'umugore wiwe n'umwana bafise igitambara mu mutwe bagiye ku musi wejo gusoroma amashu meshi cane agizwe n'amanini n'amatoya.

Imifuko myishicane yibiraya imbere yaho hari abantu beshincane n'amakinga eka hari n'imodoka rinyinshicane n'abagabo umwe muri bo yambaye inkofero eka hari n'abandi bantu benshi bambaye ibintu vy'ubururu.

Intore zegeranirijwe hamwe zifise ibara ryera, biboneka y’uko zashizwe hamwe kugira zishobore kubikwa neza canke zishobore kujanwa aho zishobora kugurishirizwa.

Umurima w'ibigori utotahaye cane bimwe na bimwe bimaze guheka bibiri bibiri ibindi navyo bimaze kuzana imishatsi nk'ikimenyetso cuko biriko birera, bifise ivyatsi bitotahaye bisa n'ikibabi c'ugwatsi rutoto.

Ivoka zine impande yaho har'irindi rikase ariko ririmwo ikibuto indani nk'ikimenyetso cerekana ko izo zindi zisigaye zeze neza cane; zifise ibara ry'icatsi gitoto.

Itongo rinini cane ririmwo umurima w'itomati zimwe zisa n'agahama izindi zifise icatsi kibisi bigaragarako zimwe zimaze kwera izindi zigifise umwanya wo gukura.

Ndikuriyo n'umuryango wiwe, uno musi bari bagiye gusoroma ibirayi bateye hamwe n'ibigori vyabo. Bafise itongo rinini cane ririmwo imirima y'ibintu vyose bateka mu rugo gwabo.

Umurima w'ibigori munini cane uteye kumurongo, ufise n'amababi menshi cane agifise urwatsi rutoto, biboneka yuko bikiri bitoya kuko ariho bimwe na bimwe bigiheka.

Kw’isoko batondetse ibintu bitandukanye , vyinshi bigizwe n’imboga bitewe nuko bashaka kubigurisha . Muri vyo harimwo ibitunguru, inyanya, tungurusumu eka n’ibindi vyinshi.

Ibirayi vyegeranirijwe hamwe biboneke yuko bigiye mu murima canke bigiye kubikwa ahantu kugira bizovemwo imbuto canke bizoje guterwa biri mu ndubo ntoya cane.

Ibiti vy'ivyamwa vyinshi cane hasi hari ivyatsi bitotahaye ivyo biti biboneka ko bifise amashami n'amababi vy'ugwatsi rutoto kurivyo hariko ivyamwa vya mandarine bifise ibara ry'umuhondo ikimenyetso yuko vyeze.

Inka nziza cane iriko irarisha biboneka ko irikumwe n'izindi nyinshi zitandukanye z'utugaju ,eka ziri kurisha kumusozi uriko ubwatsi butotahaye ukikujwe n'iyindi myinshi cane miremire.

Umwumbati uteye uriko urakura, ufise amababi meza cane afise urwatsi rutoto, uteye mw'ivu ryirabura ,iruhande yaho hari ibigori n'ibindi vyatsi vyumye bisasiye iyo myumbati.

Urunani gw'abarimyi unomusi bagiye kuvomerera ibitegwa vyabo kubera bimaze imisi vyakigwa n'izuba ryinshi cane babifashijwemwo rero n'imiringoti y'amazi bashize kumpande y'imirima yabo

Itongo rinini cane ribonekako ririmyemwo ibigori, haboneka amababi yavyo agisa n'urwatsi rutoto, n'ibigori bimwe na bimwe bimaze guheka ibigori bibiri bibiri murivyo biteye hamwe.

Mw'isoko ry'ivyamwa harimwo ibintu vyinshi, murivyo harimwo ibitunguru bifise ibara ryera ubona yuko babishize kuruhande kugira bashobore kubigurisha bitoranijwe.

Itongo rinini cane rigizwe n'umurima w'ibigori biboneka yuko biriko birakura kuko bimaze kuzana inyange kandi bimaze guheka, murivyo hariho bimwe biriko birakura bitarazana amababi asa n'urwatsi rutoto.

Nyinarunyonga yujuje amashi yiwe abiri imbuto z'ibigori inyuma yiwe biboneka yuko hanikiye ibindi bigori bidatonoye bikiri mu mashishwa nico kimenyetso yuko yanikiye imbuto arindiriye kuzokuramwo hageze mu itera.

Igiti c'ivoka gifise amashami atandukanye ariko ivyamwa vya mavoka bigaragara ko ayo mavoka amaze gukura kuko amaze guhindura ibara rimaze guhishira.

Umugore yambaye umupira w'ubururu, n'imishatsi yirabura eka n'igitenge, arikumwe n'abandi bagore batandukanye bunamye mu murima w'amashu bariko babagaza intoki.

Urunani rw'abarimyi rwari rwateye iteka uno musi wo kugendera umurima wabo w'ingano munini cane ugeze gusoromwa eka kari hitabiriwe n'abandi barimyi bose bo muriyo ntara.

Itongo rinini cane harimwo ivyamwa ritandukanye nk'imicungwe eka n'ibindi vyatsi vyinshi bisa n'urwatsi rutoto biri ku mpande y'iryo tongo bibonekako, kandi harimwo n'ibiti vyinshi biri ku mpande ou wo murima wo micungwe.

Umurima munini cane w' ibigori uteye kumurongo umaze kuzana amashurwe ifise n' amababi menshi cane y' ugwatsi rutoto , hirya yavyo hari ishamba y' ivyitsi binini cane navyo nyene bikikuje umurima.

Buname afise umurima w'inyanya uteye igomwe uri ku nkengera z'uruzi, ukikujwe n'ibiti bindi vyinshi cane birimwo imyumbati nibindi vy'imikaratusi, ejo yari yagiye gusoroma uwo murima w'inyanya.

Nri ku mana ari kumwe n'umugore wiwe bafise ibigeyo bibiri mu mugongo bashiramwo icayi bariko ubara soroma hirya yabo baboneka imisozi myinshi itandukanye hahiyo irimwo icayi n'iyindi iriko amashamba yibiti.

Abakinyizi ibibatanu bagiye ekurima baciye mwibarabara bambaye ibitambara mu mutwe inyuma yaho haboneka ibitoki eka n'ibiti vyinshi cane, ariko vyakubiswe n'izuba, kuko bisa nivyumye.

Igiti c'ivoka gifise ivyamwa bitatu kiriko amashami atandukanye gikikujwe n'ishamba ryinshi cane ririmwo ivyatsi bigizwe n'amabara y'icatsi kibisi

Buname na Kabura bazindukiye mu murima. Bagiye gusoroma ibigori vyabo vyeze nkuko biboneka, hariho ibigifise ibara ry'urwatsi rutoto, ikimenyetso yuko bitarera neza.

Inanansi nyinshi cane zegeranirijwe hamwe ku gatanda kazo muri zo harimwo iziboneka yuko zeze, kuko zisa numuhondo n'izindi zigifise icatsi kibisi nk'ikimenyetso yuko zitarera neza.

Buname afise ikigeyo cuzuye amabungo , muri yo harayagifise inkondo y’aho yavuye yarateye. Biboneka yuko yayashize mu kigeyo gisa n’ubururu nk’uwugomba ayatware kuyabika canke kuyagurisha.

Ibiyoba vyinshi cane vyegeranije mwisorori imwe ariko bigifise ibara rishaka gusa n'agahama nk'ikimenyetso Yuko bikiri bitoto bitarakarangwa .ivyo vyegeranirijwe hamwe kugira bishobore kujanwa mw'isoko canke bifungurwe .

Isafuriya yogeje neza cane irimwo ubushaza bukiri butoto. Muri bwo, harimwo ubwumye bwo busa n'umuhondo hakaba harimwo n'ubundi buke bwo n'urwatsi rutoto.

Buname arikumwe n'umugore wiwe, bagiye kubagara Ibigori kurundi ruhande hari Ibigori vyabo banikiye nimba vyarafashwe n' udukoko abandi nabo bariko baragosora.

Imikerera y' ibiharage bitandukanye yegeranijwe hamwe ariko harimwo n'amababi afise urwatsi rutoto, ikimenyetso co kwerekana yuko yakuze kandi yasoromwe ashobora kujanwa mu bubiko canke kugurishwa.

Indimu zirikumwe n'amababi yazo asa n'urwatsi rutoto ziboneka yuko zimaze gusha kuko zahinduye ibara ubu zisa n'umuhondo. Muri izo zegeranirijwe hamwe, muri izo harimwo imwe ikasemwo kabiri ikimenyetso yuko zeze neza.

Isoko rinini cane haboneka ibintu vyishi bipanze k'umurongo bikeneye ababigura ariko murivyo harimwo ibiraya navyonyene bipanze k'umurongo munini cane ubona yuko birindiriye abantu baza kubigura

Umurima munini cane w'ibigori uboneka ko bitotahaye. Haboneka amababi yavyo,n' ikigori kimwe murivyo ceze kandi kimaze guheka. Hirya yawo, hariyo amazu menshi cane asakaje amabati.

Ibijumbu bitatu, kimwe murivyo kirasatuyemwo kabiri, ibindi ntavyo bibiri biregeranye nk'ikimenyetso co kwerekana ko vyeze kandi bigeze gusoromwa, bifise ibara ritukura uko vyose ari bitatu.

Buname arikumwe n’abandi bagize urunani rw’abarimyi b’umuceri . Uno musi bari baramutse baja kubagara ico gitegwa kimaze imisi cararemerewe n’urwiri rwinshi rwakuze hagati mu mazi .

Basabose na basaza biwe babiri bagiye kubagara umurima w'ibirayi basanzwe bafise, iruhande yawo hariho inzu irikumwe n'ibitoki; n'ibiti vyinshi cane biboneka yuko ariho basanzwe baba.

Buname afise umurima w’amabungo. Avuye kuyasoroma kuruyu musi kugira ashobora kuyatwara kw’isoko. Yayashize mugitemere kugira ashobore kuyatwara neza.

Umirima w'ibigori munini cane ukikujwe n'ibiti n'amashamba haboneka abagabo bane bambaye amapompo mumigongo yabo afise amabara yera n'ayatukura bariko batera imiti yica udukoko turya ivyo bigori

Mandarine nyinshi cane ziboneka zarereye hamwe, zimwe murizo zifise urwatsi rutoto izindi zimaze gusa n'umuhondo, kimwe mukimenyetso cerekana ko zimwe zeze izindi nazo zitarera zikenewe umwanya wo gukura.

Imisozi ibiri iboneka yuko ar'umurima w'icayi bateyeko, hirya yaho haboneka mw'isoko ibiti vyinshi cane bikikuje amazu y'abantu n'ikimenyetso yuko ashobora kuba ar'urugo gw'abantu bafise izo ndimu.

Abarimyi bane bagiye hamwe barikumw begeranya imboga zabo bavuye gusoroma , babiri barunamye abandi abandi nabo barahagaze uwundi nawe arapfukamye . Aho hantu bari biboneka yuko ari ahantu hategekanijwe kubika izo mboga zabo.

Inarunyonga yateye ku murongo ibiharage vyiwe biboneka yuko ariko arabibagara bimworoheye cane, yunamye mu murima w’ibiharage yambaye ikoti isa n’ubururu n’umupira wera.

Amateke atatu yashizwe hamwe abiri muri yo aregeranye cane irindi na ryo riri imbere yayo riboneka yuko ryakaswemwo kabiri indani muri ryo harera cane.

Urunani gw'abarimyi b'inyanya, unomusi bari bagendeye umurima wabo barabe aho ico gitegwa cabo kibo kigeze gikura kugira bashobore no ku kibagara bamenye n'imisi isigaye kugira bashobore gusoroma.

Basa wose yambaye igitambara gisa n'umuhondo hamwe n'umupira usa icatsi gitoto n'igitenge, ariko abagara ibiterwa vyiwe birimo n'ivyamwa vy'intembe n'amavoka.

Umurima munini cane uri kuri metero kwadrato ibihumbi bitatu ugizwe n'imyumbati ikiri mitoya ariko yashoboye gusasigwa ivyatsi vyumye kugira iyikingire ibindi vyatsi bizoshobora kuyigumya.

Amateke mesane yegeranirijwe hamwe hamwe arasatuye ayandi na yo ntarashobora gusaturwa biboneka yuko avanywe mw'itongo avuye gusoromwa canke na ho agomba ajanwe kugurishwa mw'isoko.

Intore nyinshi cane zegeranirije hamwe, zose ziracafis'inkondo ubonako yuko zivuye gusoromwa cane ariho zikiva mu murima kuko izo nkondo ziracafise icatsi gitoto kurizo .

Kabura namushikiwe no musi bagiye gusarura icayi itongo ryabo riri ko uwu murima rikikijwe n'ishamba eka n'imisozi miremire bafise ibigeyo baja gushiramwo umwembu wabo.

Buname ku musi w'ejo ari kumwe n'umugore wiwe bagiye kuraba umurima wabo w'amavoka warugeze ku bagarigwa bari bitwaje umupanga uwundi nawe afise isuka.

Buname n'umuryango wiwe turi mu kwezi kwa gatatu no musi bagiye kubagara umurima w’ibirayi basanzwe bafise hari ya ku mutumba wo hepfo ari kumwe n'umukobwa wiwe hamwe n'umugore wiwe.

Inkuko nyinshi cane zitandukanye isaki n'inkokokazi zegereye ndi ku mana imbere yiwe hari ndowo ifise amabara atukura n'amabara yera biboneka yuko ari ho zisanzwe ziba, kuko zirindiriye kugawurirwa.

Basabose yagiye gusoroma mu murima wiwe ugizwe n'ivyamwa; n'intore; n'ibindi bitandukanye, biboneka yuko yejeje kuko afise n'imyungu ibiri mu ntoki nkikimenyetse cerekana yuko yagiye gusoroma.

Imboga nyinshi cane ziteye kumirongo itadukanye , harimwo ikaroti , intore ubona yuko ziriko zirakura zizobaturwa zikazojwa guterwa ahandi, haboneka ibiti n'imbaho vyubakishijwe iyo mirima.

Abantu batandukanye bunamwe nk'ikimenyetso c'uko bariko bararima, canke bariko baratera umurima w'ibirayi. Hirya yabo haboneka ibiti birebire biri impande y'inzu n'urugo rw'abantu babamwo.

Igiti c'ikigori kiboneka gifise ibigori bibiri kimwe murivyo caritonoye kibone intete zaco hirya yaho hari ibindi bigori vyinshi cane bifise amababi asa n'ugwatsi rutoto.

Buname arikumwe n'amusazawiwe basabose batwaye amata kw'ikinga umwe yambaye inkofero uw’undi ntayo yambaye hirya yaho haboneka ivyatsi vyinshi cane birikumwe n'ibiti vyinshi.

Umwana yagiye gusoroma mu murima wiwe w'imboga .Nkuko mubibona harimwo izimaze kwera n'izindi zitarera. Ubibona kubera harimwo izisa n'umuhondo n'izigifse ugwatsi rutoto.

Ibitunguru bifise ibara ryera vyegeranirijwe hamwe ku gatanda kavyo .Biboneka yuko bivuye gusoromwa mu murima bigombe bijanwe mu bubiko bwavyo canke bigomba bijanwe mw'isoko.

Amavoka ane ari kumeza y'urubaho rimwe muriryo rirasatuye nk'ikimenyetso cokwerekana ko ryeze, haboneka ikibuto cyaryo ayandi mavoka asigaye ntiyigeze akatamwo kabiri.

Igiti c’ivoka kimaze kwamako amavoka atandukanye ashika kuri ndwi ariko yose ntangana . Hariho dutoya hamw na manini bitewe nuko yagiye arakura.

Ibirayi vyinshi birunze hamwe. Biboneka ko ariho bikiva mu murima kuko kuri vyo hariko ivu. Ivyo birayi vyegeranirijwe hamwe nk' ibigiye kugurishwa canke nk'ibigiye kubikwa mu mubiko

Igiti ca voka kiboneka ko kiriko kirakura, kigizwe n'ivyamwa bikiri bitoya bishika kw'icenda, harimwo amababi y'urwatsi rutoto n'amashami menshi atandukanye biboneka yuko akiriko arakura.

Ivyamwa vya mandarine vyashizwe ku meza y'imbaho, muri vyo harimwo ibigifise amababi y'icatsi kibisi, eka harimwo n'izakasemwo uduce dutoya, ibara ry'umuhondo ryerakana yuko zeze neza.

Inarunyonga yambaye igitenke kirimwa ambabara y'umuhondo, ariko aca iruhande y'imirima y'imyumbati yikwereye umupfuko owera bikekwako na nyene ishobora akuba arimyumbati avuye ugusoroma mu murima wiwe.

Umutaka usa numuhondo umuntu awicayemwo. Imodoka kuruhande iriko ipakira ibitoki nimifuko vyera. Hejuru hariko umugabo yambaye ikote yirabura nihema kuruhande rifukishwa ivyo bitoki.

Inzu ifise umuryango utukura imbere yayo hari ibigori vyubakiye vyanikiye ubona yuko birindiranwe kuvamwo imbuto canke kugira bizoje ku isoko bifise amababi yavyo ubona yuko bavyanikiye bikiyafise.

Mtongo rinini cane riboneka riciye ko imikobeko ikikujwe nibiti birebire umuserege wose ugizwe enibiti ibitari bike n'ikimenyetso c'ukurinda inkukura muri ayo matongo n'imirima.

Umurima wamavoka menshi cane, haboneka ibiti vyinshi cane birimwo amavoka ageze kwera. Haboneka ivyamwa bitatu. Ariko hirya yayo mavoka harihi n'ibitoke bikikuje uwo murima.

Ndikumana yayoye ibigori vyinshi cane mu mashi, n’ibindi biri inyuma yiwe vyanikiye nk’ikimeneyetso cuko yasoromye ibigori vyinshi mw’itongo ryiwe, bimwe birasekuye ibindi biranikiye .

Umurima munini w'ibiraya ubonayuko bahejeje gusoroma. Haboneka ibirayi binini cane harimwo nabitoya ubona yuko bikirimpande y'ivyatsi babikuyeko, canke Aho bari bateye imbuto zavyo.

Inerunyonga ari kumwe na wasa bose yambaye igitambara cirabura mu mutwe afise n'umupira usa a n'ubururu n'igitenge n'umusi bagiye kubagara imirima kugira bayikuremwo urwiri.

Ikigeyo giteretse hasi, indani murico harimwo amapapayi indwi biboneka yuko agiye gutarikwa kugira azoshobore kwera neza, aracafise icatsi kibisi kigaragara inyuma kuriyo nk'ikimenyetso cuko atari bwere neza.

Imyumbati myinshi cane iriko amashishwa itaratonorwa yegeranirije ahantu hamwe biboneka yuko ivuye gusoromwa canke igomba ijanwe kw'isoko. Ivyo bishishwa vyayo, hari n'iyindi isatuye indani ubona yuko yera.

Umwungu ufise mabara atandukanye iyo uwurabiye inyuma gusa, hano tubona umwungu bakasemwo uduce dutandukanye indani hasa n'umuhondo inyuma hasa n'icatsi kibisi bawuteretse kurubaho .

itongo rinini cane rigizwe n'umurima w'imyumbati ukikujwe n'ibiti biboneka yuko arakarimbi kagabura itongo ryohakurya no hino, hirya yaho haboneka imisozi miremire cane ariko itambaye ibiti.

Impene ifise amabara yera n'ayirabura ikaba ifise n'amahembe abiri maremare ,hakaba haboneka n'amahene hene menshi cane iruhande y'iyo mpene bivuga yuko ashobora kuba arahandi impene ziba.

Imyembe myinshi cane yegeranirijwe hamwe ifise amabara y’icatsi gitoto, iyifise agahama ku mpande zayo eka n’iyimaze kuzanamwo umuhondo ku mpande . Imyembe iboneka yuko igiye kugurishwa canke ivuye gusoromwa.

Itungu rinini cane rikikuje umurima w’ibiraya, impande yaho hari n'ibiti vy’imikaratusi biriko birakura. Haboneka abagore bane bateruye umupira utwara amazi nk’aho bariko baravomera ivyo biraya.

Kwisoko hatondetse ivyamwa nimboga , murivyo harimwo inyanya n'intore eka n'imicungwe nimyembe n'amabungo, bibonekako yuko birindiriye abakiriya kuko bavyegeranije ahavyo uko biri.

Amabungo atatu ateretse hamwe. Arikumwe n’ivyatsi vyayo bifise ibara ry’icatsi gitoto. Rimwe rirasatuye nk’ikimenyetso co kwerekana ko rikuze rigeze gusoromwa.

Inarayunga ari munsi y'umusozi aho yateye ibiraya, yambaye igitambara mu mutwe, igitenge afise n'umupira w'amazi mu ntoki ariko aravomera ibiraya vyiwe, ari munsi y'umusozi aho yashoboye kurima.

Ishamba rinini cane riri hagati y’imisozi minini cane miremire harimwo abatama babiri umwe bambaye ikoti afise imvi mu mutwe uyundi nawe yambaye ikoti ryirabura.

Ibigori vyumitumba bidahurunguye , bibonekako biri impande yimifuko hakaba harimwo niyindi bamaze kuzuza bigiye kubwikwa nkimbuto canke bitwarwe kwisoko kugurishwa.

Umurima munini cane uriko amahonda, biboneka yuko ataruma kuko agifise amababi asa n'urwatsi rutoto, imitwe yayo irakuze biboneka yuko birindiriye yuko yuma kugira ashobore gusarurwa.

Ibigori bibivye cane vyegereranijwe mubigeyo bibiri, Ndikumana ariko arabigosora kugira abitandukanye n'imiguruka abikuremwo n'utundi dukoko kugira tuzorye izo mbuto azokoresha akeneye gutera imirima yiwe.

Ibigori vyumye bisoromye biboneka yuko vyatonowe bimanitse ahantu vyegeranize birikumwe n'ibindi vyishi kugira bijanwe kubikwa canke bijanwe ku isoko.

Udusimbo tubiri dufise amabara abiri y'ubururu turimwo ibiharage bitandukanye, bitewe n'amabara bifise har'ibisa n'agahama n'ibindi bishaka kwirabura biboneka yuko bijanywe kw'isoko canke bigiye mu bubiko.

Ibiyoba vyinshi cane biboneka biri muga sorori vyegeranirijwe hamwe muri ivyo harimwo bikeya bitonoye n'ibindi bidatonoye kumpande zayo hari ibindi bigifise amashishwa nk'ikimenyetso cuko ari bibisi.

Ikigori kiri hagati y'intete z'ibigori evye cane, ariko coco kiboneka yuko ari kimwe kidahurunguruye kiri hagati yivyo izo ntete z'ibigori biboneka yuko ari co gisigaye kugira bagihurungure na co nyener kigomba guhurungurwa.

Ingano nyinshi cane zegeranirijwe hamwe nkizivuye gusoromwa kandi zahejeje gutegurwa, zakubiswe ni ukuvuga zasekuwe . Biboneka yuko zigomba zijanwe kw‘ isoko canke zigomba zije guterwa .

Ibiharage vyegeranije hamwe bifise ibara ritukura. Biboneka yuko vyagiye hamwe kugira bibikwe mu bubiko bwavyo, canke naho bijanwe kugurishwa, canke bibikwe nk'imbuto zizokoreshwa.

Imifuko myinshi iirundanije hamwe, ipanze kumurongo nkaho igomba isohokanwe ijanwe mwisoko canke igomba ibikwe ahantu kugira idashobora kwononekara.

Buname aboneka ari mw'ihinguriro yambaye inkofero, ari impande y'imifuko myinshi cane yujujwemwo ibihingurwa kugira bijanwe mw'isoko cane bashobore kubibika neza.

Inarunyonga ariko aratora ibiharage, ariko abirobanura n'amabuye canke utundi dukoko twoba turimwo, imbere yiwe hari ikigeyo. Yambaye ikanzu ikozwe mu gitenge afise n'agafukamunwa.

Imitumba minini minini y'ibigori niyo yanikiye ku biti vyubakishije ububiko bwavyo, uruzitiro gwubakishije amabati asize irangi ritukura biboneka yuko bizovamwo imbuto bazokoresha mu gutera.

Ndikumana afise akagemeri mu ntoki, ariko apimira basa bose nkaho umenga ariko aramugurishako ibiyoba yaje kurondera basa bose afise akamwanya mu ntoki ariko aramupimira.

Imifuko itandukanye, ifise amabara ayubururu, n'ayera, irimwo ibiharage eka kuruhande hariho n'ibigeyo, bibiri biteretse kumeza ,navyonyene birimwo imbuto.

Ibiharage iyo biriko birakura biba bifis'amababi menshi cane benshi bita imikubi eka n'amashurwe ndetse n'imikerera, biboneka yuko bino biharage bigeze kubagarwa canke hageze yuko bavyegereza ivu kugira bikure neza.

Ibiyoba nkuko mubibona kurino foto vyasesekaye hasi. Uwavuye kubigura vyamumenyekanye. Biboneka yuko bikiri bibisi kuko bigifishe n'amashishwa y'inyuma yavyo.

Basa bose ariko aragosora, yambaye igitenge umupira utukura n'igitambara mu mutwe impande yiwe hariho igunira ririmwo ivyo ariko aragosora igitutu nico kiboneka cane.

Umurima mu munini cane weze neza uwo amasaka ageze gusoromwa wakuze neza, kuko ebiti vyayo bikiri ibibisi, kandi bigifise irwatsi rutoto.

Ibigori vyanikiye hejuru ku biti. Eka n'inzu yavyo yubakishije ibiti, n'uruzitiro rw'amabati. Biboneka yuko bibitswe kugira bizovemwo imbuto bazotera ibindi bigori hageze yuko barima.

Abagore batatu bajeje gusoroma ibiharage babikuye aho bari barabirimwe mw'isoko umwe afise urutaro uyuwundi ariko aramwereka imbuto nziza zizokoreshwa

Abagore batatu ,babiri muribo bafise urutaro rurimwo imbuto z'ibiharage bariko baragosora uwundi nawe ariko arabafasha kurobanura vyiza nabibi ,hirya yaho hari ibindi biharage bisa nkaho vy'umye bariko baravyimbura navyo.

Inarunyonga yagiye ku musi w’ejo gusoroma umurima wiwe w’amahonda uri hariya kumusozi. Yagiye yitwaje igiseke aza kuyashiramwo , yarafise ibiro birenga mirongo itanu yakuye.

Ibiharage vyinshi vyashizwe hamwe birimwo ibitandukanye bifise amabara y'agahama; n'ayera biboneka yuko vyateguwe nkibigiye gutekwa canke ibigiye kurimwa.

Ibiharage biboneka yuko biri kukamamiro ariko musi yako haboneka ikigeyo kirimwo n'ibindi vyirabura biboneka yuko vyateguwe nk'imbuto canke bishobora kuba bigomba bisorogwe nk'ibitekwa.

Umurima w'ibiyoba biteye k'umurongo biriko birakura Kandi, ubona yuko vyarabagariwe neza ariko bitarera guko bigifise amababi y'urwutsi rutoto.

Ikigeyo bateretse hasi kirimwo imbuto z'ubushaza. Gifise ibara ry'umuhondo. Biboneka yuko zegeranijwe kugira zishobore kujanwa kw'isoko canke bashobore kuka kuzitera mumurima bateguriye izo ubushaza.

Umurima w'ubushaza uteye ku murongo bigaragara ko ugeze kwera canke uhejeje kubagarigwa kuko ubona hasi yaho hasa neza nkaho bahakuye ugwiri gwose.

Umurima munini cane w'amashu ateye ku mironga myinshi cane biboneka y'uko ahejeje kubagagwa, ayo mashu aracakeneye umwanya wo gukura kuko nih'akizana amashurwe atandukanye.

Basabose na Inarunyonga iyo ici rigeze baja gusoroma ibiharage bakabizana imbere y'inzu bakabikubita, bajejeje bakabisorongora hama bakabiteka bimwe navyo bakabijana kw'isoko.

Umurima munini cane ugizwe n'amahonda afise imitwe iboneka ko yumye igezwe ko zisoromwa, ukikujwe n'ivyatsi navyo nyene vyumye ubona yuko birindiriwe gukuramwo murayo mahonda.

Ibiyoba vyinshi biri mu kigeyo biboneka yuko Ari ibihejeje gusoromwa mu murima w’ibiyoba, birikumwe n’ibindi vyatsi vyinshi cane biri hasi yico kigeyo, biboneka yuko bashobora kuba ari ibiyoba bariko barasoroma.

Ibigori bitandukanye vyateretswe ahantu hamwe bikugwako amashishwa yavyo ariko agumako. kurivyo Hariko umushatsi biboneka yuko babikuyeko mashishwa kugira vyerekanwe yuko vyasoromwe Kandi vyeze.

Imifuko myinshi cane itondetse umwe k'uwundi ifise ibara ryera ifukishijwe ihema yirabura, hirya yaho hari inzu yubakishije amabati, haboneka n'ivyatsi ku mpande yaho, iyo mifuko iboneka yuko irimwo imbuto.

Imitwe y'imbuto z'amahonda ageretswe ku mbaho y'imeza, ikimenyetso cerekana ko amahonda akuze canke akenewe gutegwa canke kubikwa nk'imbuto zizokoreshwa mu gutegwa.

Basabose avuye gusoroma ibiyoba mu ntoki ziwe afise kimwe muvyo avuye gusoroma mu murima wiwe, uri hariya hepfo. Yambaye ishatsi ikozwe mu gitenge, inyuma yiwe hariho ishamba ririmwo ibiti n'ivyatsi vyinshi.

Itongo rinini cane ririmwo umurima w'ingano, biboneka yuko zumye kuko zamaze guhindura ibara zitagisa n'icatsi kibisi ahubwo zamaze guhishira ziruma neza.

Umurima munini cane wamashaza, ukikujwe n'ishamba rigizwe n'ibiti birebire, uwo murima urateye igomwe kuko ufise amashurwe yera, amaze guseruka nkikimenyetso cuko amashaza ariko arera.

Ingano nyinshi cane ziri mu murima zigizwe n'imitwe iyingano nyinshi cane iri hamwe nk'ikimenyetso co kwerekana yuko izo ngano zigeze yuko bazisoroma bakazikura mw'itongo haboneka imitwe izovamo intete inyinshi cane z'ingano.

Imitumba y’ibigori biboneka yuko vyumye . Ni intete z’ibigori zikiri ku bitiritiri vyazo. Biboneka yuko bimanitse hejuru nk’ibirindiriwe kuvamwo imbuto canke bikazojanwa kuvamwo ifu.

Ibiyobe bimaze gukura, biboneka biteye kumurongo muremure cane, kandi bibona ko biherutse kubagarirwa ,ntavyatsi nabike biri hagati y'umurongo n'uyundi, bifise amababi urwatsi rutoto.

Itongo rinini cane ririmwo umurima w'ingano riri kuri metero kwadarato ibihumbi bibiri. Murizo ngano harimwo izisa n'urwatsi rutoto n'izindi ziboneka yuko hageze yuko zisoromwa.

Ndi ku mana yandikiye ibiharage hejuru y'ihema ari kumwe n'umuryango wiwe abana biwe batatu n'umugore hamwe na musaza we yambaye ikanzo n'inkofero ifise ibara ryera.

Ibigori vyinshi cane vyanikiye hejuru kubiti bibiri, biboneka yuko ari ivyanikiwe kugira bizovemwo imbuto canke kugira bizoshobore kuma hama babikarange babikuremwo ifu.

Umurima munini cane uri mw'itongo ririmwo n'ibiti aboneka amahonda yeze amaze kuzana imitwe ubona yuko azovamwo imbuto n'imitwe myinshi cane itandukanye ayo amahonda aracafise n'amababi y'icatsi kibise.

Imitwe itatu y'amahonda yashizwe ku meza nk'ikimenyesto co kwerekana amwe akuze nayandi agikeneye igihe co kugira ashobore gusoromwa.

Imitwe y'ingano ikiri mitoya, bigaragara ko izi ngano zikiri ntoya zigikura ziherutse kubagarirwa nkuku biboneka ku mababi yazo agisa n'urwatsi rutoto cane.

Ibigoro bitoto bivuye gusoromwa biri mukigeyo biboneka yuko bigomba bije gutekwa canke bigomba bijanwe mw'isoko, murivo harimwo ibigifise amashishwa y'icatsi gitoto.

Ibisimbo bibiri biboneka yuko vyuzuyemwo imbuto z’ibiharage , biratandukanye bitewe n’ibara bifise . Hariho ibisa n’agahama n’ibindi bishaka kwirabura. Biboneka yuko bashobora kuba bagomba babitware kubigurisha canke bigomba bije guterwa.

Ibiharage vyinshi bitandukanye babisutse ku mufuko. Muri vyo harimwo ibisa n'agahama, ivyera babishize mu gasorori nk'ikimenyetso c'ugupima umuntu agomba atware. Biboneka yuko vyagiye kugurishwa.

Imikerera myinshi cane y'ibiharage yashizwe mu kigeyo, hariko n'amababi menshi cane y'ibiharage aboneka yuko agisa n'urwatsi rutoto n'ayandi ubona yuko yahishiye atanguye gusa n'umuhondo ni ikimenyetso yuko ibiharage biriko birakura.

Imbuto nyinshi cane zashizwe hamwe ubona yuko harimwo ,ibigori ,ibiharage, ingano, umuceri eka n'ibindi bitandukanye, biboneka yuko babishize hamwe kugira berekane, imbuto zitandukanye z'ibiterwa.

Ingano nyishi cane z'intete n'izindi bibonekako ari imitwe baciye ariko zidasekuye iruhande yaho hari umufuko munini uboneka yuko izo ngano ariwo zari zirimwo ariko biboneka yuko bashatse kwerekana ingano zidasekuye n'izisekuye.

Imbuto nyinshi zitandukanye, murizo harimwo iz'imyungu, ibiharage bitandukanye bifise amabara yagahama, ayera. N'ubushaza, n'ibiharage bindi bifise amabara yirabura nay'umuhondo.

Ibiharage bitandukanye vyegeranijwe hamwe. Murivyo, hari ibifise ibara ryera nirisa n’umuhondo n’ibitukura. Ikimenyetso cerekana yuko vyeze kandi bikenewe kubikwa kugira bizovemwo imbuto bazokoresha bariko bararima.

Ibigori vyinshi cane vy'imitumba vyanikiye bifise amababi yavyo Kuko Nayo nyene aboneka kurivyo mu biti bibiri birebire cane vyumye bibonekeko vyanikiyeko ivyo bigori.

Indimu inyishane ziri hamwe ziboneka ko vyakaswe zigomba zikoreshwe zikurwemwo umutobe wazo canke zirindiriye abantu bagomba bababazirye kumeza ku mafunguro yabo.

Umurima uguhushaza biboneka yuko umaze ekwera, ariko ugisigaje imisi imiki kugira bishobore gusoroma uhejeje ekubagarirwa no kwegerezwaho ivu kugira uzoshobore igukura neza.

Bayaga afise impene n'ikiziriko muntoke, arikumwe n'umugabo afise amahera menshi cane nk'ikimenyetso ko ahejeje kuyigurisha, arikumwe na Mama wiwe ariko amuha ikindi kiziriko cokuja kuyizirika iyo ayitwaye.

Ingube nene cane iriko yonsa ibibunduguru vyayo bishika kuri bitandatu bifise amabara yera nayirabura bibuneka yuko iri mu kiraro cayo, kuko isa ni yamaze kuryama.

Ingurube nyinshi zishika kw’icumi ziriko zirazunguruka ahantu hamwe bishoboka ko araho zisanzwe ziba mu kiraro cazo . Ndikumana arikumwe nazo yambaye umupira utukura.

Amagi menshi cane apanze ku murungo, biboneka yuko agiye ku gurishwa canke yashizwe mu bubiko bwayo asanzwe abikwamo, afise ibara ryera cane nkaho biboneka yuko akiri mashasha.

Umuganga wibitungwa arikumwe n'abandi bagenzi biwe bafashe inka, bayiryamitse hasi. Hariho ivyatsi vyinshi cane ubona yuko arivyo bayitegesheje kugira bashobore kuyitera umuti. Yambaye inkofero, afise n'urushinge mu ntoke.

Imiswi y'inkoko myinshi cane itonze ee kumurongo, biboneka yuko iri ahantu ishobora kuba iba n'ukuvuga iri mu kiraro cayo biboneka yuko irindiriye ivyo zirya hariho amatara azicaniye.

Inkoko idugije ukuguru kumwe isigaye ku kundi. Umubiko wayo usa n’agahama. N’inkokokazi biboneka yuko iri yonyene ifise igitutu iruhande yaco , haraboneka ivyatsi vyumye nkaho biboneka ko igiye guta amagi.

Amaboko abiri imbere y'udukwavu twinshi cane, natwo twashinze amatwi imbere y'ivyatsi turiko turarya, biboneka ko ari umuntu yaraje kugaburira udukwavu ivyatsi bitandukanye dusanzwe turya.

Itongo rinini cane rigaragara ko ririko rirarishwaho n'intama n'inka nini cane ifise amahembe manini cane mu bwatsi butotahaye ubona yuko buremvye.

Inkoko nyishi cane zigizwe n'inkokokazi nyishi ahanini ariko harimwo n'amasaki ziboneka yuko zirahantu zegeranijwe nkaho zisanzwe ziba habonekamwo kandi n'indobo zera zisanzwe zigaburirwamwo.

Ingurube nyinshi zitandukanye zifise amabara ayirabura ziri hamwe ahantu uzegerarije biboneka yuko ashobora kuba ari aho zisanzwe ziba haboneka amaboko yazo n'amatwi yazo abirabiri.

Basabose afise inkoko muntoki ifise ibara ryera ,Inyuma yiwe hari uduswi twishi cane biboneka yuko ari uduswi tw'inkoko afise muntoki ,Yambaye impuzu y'ubururu eka ubona yuko ari mukiraro cazo

Umuyobozi mukuru w'urunani rw'aborozi yari yagendeye iraro ry'ingurube riherutse kuroswa ibibunduguru mirongo ibiri yari kumwe n'abagize urwo runani batandukanye hamwe n'abanyagihugu basanzwe bororera ngaho.

Abagabo bambaye impuzu zera n'abandi bambaye impuzu zirabura, baboneka begereye inka ifise amabara yera n'ayandi y'umufyiri; n'iyindi ifise umufyiri wonyene.

Amagi menshi atandukanye apanze canke yashizwe ahantu hamwe biboneka yuko yashizwe ahantu hamwe kugira ashobore kubikika neza canke bayarinde kumeneka kugira bashobore kuyatwara ahantu hamwe canke kw’isoko.

Ingurube nini cane ifise ibara ryirabura iriko yonsa ibibunduguru vyayo vyinshi cane bitonze umurongo bifise ibibara vyirabura iryamye hasi hirya yabo hari ibibaho ubona yuko bishobora kuba vyubakishije indaro yayo.

Basabose ateruye inkoko mumaboko yiwe abiri, izindi nkoko zitandukanye ziriko ziramuraba murizo harimwo inkoko kazi eka n'isaki, turabona n' indobo yera nkaho ariyo agomba azigaburiremwo ibigori azizaniye.

Bandonkeye afise inka y'igitare eka ifise n'amabara y'irabura, k'umusi w'imana yari yagiye mw'iraro ryiwe kugira ashobore kuyitera umuti imaze imisi iribwa n'udukoko.

Umuganga w'inka ariko ayikora kunda ivyara. Afise icuma mu ntoke, nk'urushinge aho agomba ayitere munda ivyara. Imbere yiwe arikumwe n'uwundi muntu ayimufatiye.

Indaro y'inkoko ibonekako irimwo inkoko nyinshi cane zimwe zihagaze nizindi zamungaguritse amoya biboneka yuko zapfuye murizo nkoko zirarundanye cane nkizifise ibibazo

Ingurube nini cane iri kumwe n'ibibunduguru vyayo biboneka yuko amasaha yo kuvyonsa yageze kandi zugaraniye mukiraro cavyo kuko zose zirundiye ahantu hamwe

Ndikumana ni umuganga w'inka yambaye inkofero ari impande y'inka ifise amahembe maremare iri kumwe na havugiyaremye kuko nawe asanzwe amufasha kuvura inka

Amag i emeshi cane atondetse ahantu hamwe biboneka yuko avanywe gusoromwa umu nkoko canke avanywe gukwurwa umu ndaro y'inkoko ashobora kuba agomba ashobrwe kw'isoko canke twagwee umubobiko.

Inka ihagaze hagati mwishamba, ariko ikaba iri ahantu hari ivyatsi vyinshi bitotahaye biboneka yuko iriko irarisha ifise amabara y’umufyiri n'amabara ayera ifise amahembe matoya iriko iraba umuntu ari nyuma yayo.

Muganga yambaye agafukamunwa, afise urushinge mu ntoki arik'avomamwo umuti biboneka yuko ashobora kuba agomba atere inka umuti canke ikindi gikoko.

Amagi menshi cane atondetse, hamwe biboneka yuko yatondetswe n’abantu, bashaka kuyabika kugira ntashobore kumeneka canke abantu barindiriye kuyagura kugira bashobore kuyakoresha .

Amagi menshi cane y'inkoko yegeranirijwe hamwe, biboneka yuko ashobora kuba agomba ajanwe kw'isoko canke ashobora kuba yaguzwe na nyene yo.

Udukwavu dutatu dutonze ku murongo: kamwe karirabura gafise akarongo kera hagati mu mutwe, akandi nako karera umubiri wose , akandi nako gafise amabara yose ayera n'ayirabura.

Ingurube nini cane iboneka irahantu hari imbaho zikikamitse n'izindi zishinze biboneka yuko ashobora kuba ari indaro yiyogurube imbere yayo hariho uboname nabasa bose umwe muri wo yambaye umupira utukura.

Inka nyinshi cane zitandukanye zifise amahembe harimwo imwe muri yo hashushanijemwo umutima, ziriko zirisha ivyatsi bitotahaye, mur'izo harimwo izifise amabara y'umufyiri na yera, hirya yaho hariho ibiti vyinshi.

Inkoko nyinshi cane ziri hamwe inkokokazi n'isake , zirahantu ubonako zegeranirije nkahantu zisanzwe zirara canke ahantu zigendera kurira ivyokurya vyazo canke zitererwa imiti .

Inyoni isa n’umuhondo igice c’umutwe kikirabura n’umunwa wayo ugasa n’umuhondo . Amaso yayo arirabura , umurizo nawo ufise utubiri tw’umuhondo n’utubiri twirabura. Eka amaguru yayo nayo nyene asa n’umuhondo.

Inyoni nini cane ifise umunwa nizosi numurizo vyirabura, amababa yayo akaba yera ikaba iri mumazi meshi cane ari muvyatsi byakuze. Biboneka yuko yagiye kurondera ivyo kurya muri ayo mazi.

Imanfu zibiri imwe iri imbere iyindi iri inyuma, inyuma yazo harimwo imigano myinshi cane ikikujwe n'amashamba hamwe n'ivyatsi ubona ko bitotahaye bisa n'icatsi kibisi.

Inuma ifise amaso yirabura n'umunwa iri ku giti hejuru iri yonyene, amababa yayo afise amabara atandukanye higanjemwo ay'umuhondo n'ayandi yirabura, amaguru yayo atandukanye nukw'isa ku mababa.

Inyoni intoya iri mu vyatsi vye cane vyumye n'ibindi bitotaye ubibwirwa n'uko bigifise icatsi igitoto iyo nyoni ifise amabara atandukanye harimwo ayera iruhande erwa amaguru n'ikigina mw'izo si.

Umwana w'imamfu biboneka kwari muto cane, ahindukiye ari wenyene mwishamba. Haboneka amaso, amazuru, eka namaguru yiwe, haboneka kandi n'ivyatsi vyinshi biri hepfo aho iri mwishamba.

Inkende ifise amabara abiri, ayirabura n'ayera, iri impande y'igiti mw'ishamba rinini cane yonyene yitegereza ingenzi zazo zashoboye kuyisiga ikaba ifise ubwoba nkuko muriko murabibona.

Umusambi n'inyoni ifise amaguru maremare biboneka ko yahindukije izosi iriko iraba kuruhande. Ifise ibara ryera kw’izosi eka nokujisho biboneka yuko iri ahantu munzu hejuru.

Inyoni ntoya cane ifise amabara atandukanye harimwo ay’umuhondo n’ayubururu mw’izosi , ifise umunwa usongoye biboneka yuko yaje kwota akazuba , iri ku mashami y’amashurwe nayo nyene afise amabara yera.

Inyoni ngufinya cane ifise amaso arimwo umuhondo, umunwa wirabura n'amaguru y'irabura ihagaze muvyatsi bitotahaye harimwo n'ibisa n'umuhondo kuko ubona ko bimaze kw'akirwa n'izuba.

Inyoni zishika kuri zine ziri mu busizi ahantu haboneka yuko hateguwe kugira hazoterwe ibiterwa hirya yaho hari ahantu hari ivyatsi bitotahaye biboneka yuko hakirindiriwe kurimwa.

Imbata nini cane ifise umunwa muremure, ifise n'amabara yera mw'izosi n'umubiri w'irabura, iri mu cari cayo, hasi hari ivyatsi vyinshi cane nk'ikimenyetso ko iri mu cari.

Inyoni yirabura iri mu cari irikumwe n'uduswi twayo dutatu, kamwe karasamye muri two. Biboneka y'uko icari kimaze imisi cane aho giteretse ku bibaho bibiri.

Impongo ifise amahembe maremare iboneka cane mumaso amatwi n,amazuru n,uruhande rwinyuma iri mumazi menshi cane iriko iroga ishaka kujabuka inkombe iva kuri imwe ija kuyindi.

Ingurube nini iboneka amaguru yayo abiri n'amaboko yayo n'amatwi n'ijisho, n'amazuru yayo. Iboneka ubwoya bwayo bwararyamye kubera iboneka nkaho ivuye kwivuruguta mu vyondo hasi.

Icari ic inyoni kiboneka kirimwo umuswi ukiri mutoya ufise umunwa wirabura n'amaguru mumaremare i ruhande yabo umuswi hariho igi ubuna yuko ritavuyemwo uwu muswi canke ririnderiye kuvamwo uwundi.

Inyoni yirabura ifise umubiko utukura n'umunwa uw' umuhondo n'umurizo uwirabura ihagaze ku giti gifise amashami manini cane eka n'amababi yacu atotaye asa n'urwatsi irirubisi.

Ingurube intoya ifise amatwi abiri n'amaguru abiri n'amaboko yayo iriko irarya ivyondo biboneka yuko iri ahantu hari igishanga kininii cane biboneka yuko atari aho irara.

Agahungarema kariko karaguruka . Hejuru mu kirere aho gaca hasa n’ubururu . Amaboko yako n’amaguru bwayagoroye. Umutwe nawo bwamaze kuyasamika kiteguye kurekura ijwi .

Inyoni efise amababa maremare cane ikagira n'izo si irererere efise amabara atandukanyi harimo ayirabura na yera umurizo wayo uratangaje, kuko wo wo ndi mugufi ugarerarije n'amababa twabonye.

Inyoni ni nini cane ifise umunwa wirabura isa nkinkona iboneka ko yazinze amababa yayo itegereje kuguruka irirabura n'amababa yayo afise amabara atandukanye.

Inyoni iri mu cari ikaba irikumwe n'uduswi twayo dutatu, biboneka yuko ariho tukivuka canke tumaze imisi mike tuvutse kuko turasamye nkudutegereje kugaburirwa.

Impungu ifise amahembe abiri imaremare n'amaguru yayo eka n'amaboko araboneka ihagaze ahantu hari umusenyi n'igitutu cabo kiragaragara biboneka yuko yavuye imwishamba aho isanzwe iba.

Inyoni ngufi ubona yuko atari ndende ,ifise umunwa mugufi ariko w'umuhondo. Amaguru yayo aratangaje, kuko ashaka gusa n'agahama. Amababa yayo afise amabara atandukanye, harimwo ayera n'ayirabura.

Inyoni ntoya cane irahindukije ijosi, biboneka ko ifise umunwa usa n'umuhondo, iri hejuru ku giti kirekire ariko giciyemwo kabiri, igihagazeko ifise umurizo mugufi urimwo amabara atandukanye.

Inyoni ntoya cane iri mu bwoko bw’ ifundi iri ku giti hejuru , ifise amabara atandukanye harimwo ay’umuhondo , ayera eka n’ayirabura. Amaso yayo arijimye.

Inyoni isa nk'igihuna ifise amaso asa n'umuhondo n'amababa abiri hejuru ku mutwe ameze nk'amahembe, umunwa wirabura ikagira utubara twinshi cane harimwo utwera n'utwirabura.

Impongo zibiri imwe ifise amahembe maremare iyindi nayo magufi, biboneka yuko imwe ari nyina iyindi umwana wayo , ziri hagati mu mashamba ziriko ziritegereza biboneka yuko zihuye n'ikintu canke igikoko kindi.